Hayssan tawu bethizaysi cora aththuma assayi dabtara oykidi eqizayssi tawu bethizess. Izzappe guyye baggara qa qorqon kexethidi kethazi tawu bethizess izzappe guye bagara itti dizayssi bethizess.

haysi toho beettizayssi cora asati timirte keeththan bandira kaqqi uttizayssanne irxa maati deizayssi toho beettizes izappe guye baggara keeththay diyayssi beettides

hayssi tawu beettizayssi cora asay eqqizayssi beettizes izaappe guye baggara iqa tookkiza makini diyayssi beettizes izaappe miiye baggara qa irxa mithay de7izayssi tawu beettizis

Hayssi tawo beettizayssi cora asay sibseba bolla deyizay si tawo beettizes izaappe sintha baggara qa hayllande zaara haatti deyizaysi tawu beettizes xarpheeza bolla.

Hayssi tawu beetizayssi issi gastha aayiya eqqizayssi woy cima indo eqizayssi tawu beetides izappe ganna baggara cora asay uttizayssi tawu beetides izappe guyye baggara ha'ika irxxa mithtay dizayssi beetes.

hayssan tawo beettizayssi heedzdzu asati ichidayssi tawo beettides itikka azinanne machokko iti ichida hiixay boottha maayozi maa7izayssi tawo beettides

Hayssi tawu beettizayssi cora asati oge mee cidiidi hayssi tawu beettides izaappe sintha baggaraqa zo'o makinay eqqizayssi tawu beettides izaappe miiye baggara irxama mithi deis hayssi tawu beettize.

Hayssi toho beettizayssi cora asati eqqizayssanne issi galaganayo shelli maate qulfe immizayssi zawo beettizays ezikka maa7iza ma7oy gaammo dunguza ma7o ma7izosona

hayssan dawo beettiday cora attuma asati giya garstan eqqizay si too beettides izaappe guye baggara qaginben keexethira keethtsaythawu beettizesikko

Hayssan tawu beettizayssi keehippe daro lo7iya gatha keeththay beettides izaappe guye baggaraqa keehippe irxa mithay deizayssi tawu beettidesikko

hayssan thawo beettizay kareza pithida asati beettizosona izaappe ganna baggaraqa ginben keexetira axire ziithana beettide sikko

hayssi tawo beettizayssi cora ba jaajezi eqqizayssi sawu beettizes izaappe miye baggara oyddu attuma nayti eqqizayssi beettizes izaappe guye baggara makini yiidideyssi beettizes

Haysi tas betizaysi 3 attuman nayti dere dorisizaysi tas betides attuma nayti dere dorisizaysi tas betides issoy doridi dizaysi uttidi dizaysi tas betidesiko

Hayis tawu betizayis coora nayitika ka'anawu woxidi dees woyiko bolla ho'etidi deyisa dizayis betes izape sinitha bagara irixa mithi di'izayis tawu mithay betizes